Palasi gayeek ay lekk moy supermarket. Bo ame ay conflek ame sase meew ame B&B.

Kéek buñ tegg ci kaw plaat, bu brown. Mu am koko ci kaw ,di daja leku fofu por lekk.

Moto bens buñu taxaw ci bory western union genne kay xalis xale bu ndaw di dox bunta bu amee bu la ak lu ñyuul bitik bu ñaari pitik bu dendante.

Plaat bu weex bu andak soos, ñaari mburu yu teklante, ak spaketi ak ganaar buñ toggu faray, yu tekk ko ci kawt tébul bi.

Dall bu ñul, am clor bu weex, ak buum yu ñul ,am bënn bana ci tàlle, buum bi ci laay duggu.

Garab bu nekk ci deggi kërr amay xob ay banxaas nekk bu weex bu nekk boram ak kerr bi denko concret.

und bu mooy banxaas mango xarne moo yoore yokkute am amak xomkom réew yu adduna yi tamit daay dimbale réew yu adduna yi pur dem ci canam.

Ay kopp yu ame koola bu weex, koola orange, ñu desine orange , kopp yu ndaw ak kopp yu mag li teglante kopp yi ci kaw.

Opekaay pur ngalaw, buñ tek si kaw lu weex.

Jigéen bu taxaw wone mbekte, kontan ci mbiri seyem, mom ay jëkkiram, ganaaw ay falawa bu weex, bu xonxu ak desayen.

Mekop ku jigéen rafetal kanam ay peñye ak phompe kay kar kanam laskolen lu weex ak jaaru

Yappa buñ fry ak soble buñ fry jaxaseko marineko togako pur lekka.

Usmon Sonko sol yireyu weex, ak lonet, ak kab bu weex, sikinye bu ndaw, di xool ci kanam.

Toggi togekaay ci saal muna yóbbo ñeeti nit ak andak wéerokaay andak tegokaay loxo bunta bu uéebeku bunta weñ bu ubeeku ay bagaas yu nekk ci biir pur jaay.

Muuss bu nohpami taxaw, kanam bu ndaw, boti khonku, bakkan bu ndaw, am coola ak pitchi pant, tok di hol ci kanam.

Longekaay set feehbar. Saytu am lu ñuul lu weeh ak yeneen buus ci booral ñaare longekaay.

Ñaari loho ñu sol gloves yu green, loho chàmoñ te plaade binda fa. Loho ndejor tèe lu bulo. Ci suuf table bu weeh.

Xale bu góor tiye futbal, kawas yu bulu, sol dalle futbakaay, sot bu bulu ànda lu weex, mbuba bu bulu ànda lu weex, ubbi ñaari tank yi, ubbi ñaari loxo yi, xool ci kanam ak kenen kunekk si wetam, taxaw di xool bal.

Lokhor jigéen bu am jaaru, am yokku weh, tekku ci kaw lupam bi, ak bag bu ndaw bu njull ci wetam.

Book pur xale yu toll néggi juróom ñet dicine fofu ndaal wone fu nepu jaay jóge ci ministry of basic an secondar education buk bu weex pur xale xam toxini dekandor ak jaawa ji.